Abezempila kahle bathi imikhuhlane eminengi iyabe iyezwa ngamajemusi ayabe esezandleni kungakho bathi uzulu wonke akuqakathekise ukugeza izandla njalo nxa ugeza kumele ugeze ngamanzi ayabe efudumala ulesepa ukwenzela ukuthi izandla zakho zitshene

Abezempilakahle benze umkhankaso wabo bengangabo dokotela abesifazana bencintisana ngolwazi oluthile ngemikhuhlane ehlasela abantu. Bonke bebegqoke amakhadi, amakhadi lawa yiwo ayabe elebizo lodokotela lokuthi usebenzela kusiphi isibhedlela.

Abezimpilakahle bathi umuthi okuthiwa yi nixocide uyanceda kakhulu ukwelapha ukutshisa okuyabe kusesiswini. Kungakho ungezwa isisu sakho singathi silomlilo otshisayo njengalowo muthi oyabe usegabheni eliyabe lilombala oyisikhumba

Abezempilakahle bayenze umkhankaso bebiza uzulu wonke ukuthi azelayelwa ngomkhuhlane we covid 19 njalo bekhuthaza ukugqoka izayeke ukuze bevikele lowo mkhuhlane njalo bakhuthazwe ukugeza izandla ukuze bengathelelani lowo mkhuhlane

abezempilakahle bayenze umkhankaso, umkhankaso lowo bebencedisa abantwana abasakhulayo bebecasisa ngokunye okuthile abahlangane lakho ngesikhathi beselapha abantwana abasakhulayo ngakho abantwana bonke abasakhulayo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezobona abezempilakahle ukuze behlole imikhuhlane etshiyeneyo

Inhlanganiso eyenza ngemithi yesintu okuthiwa yi Forever ilomunye umuthi osegabheni eliyabe libomvu. Lowo muthi ungawunatha uyazizwa usulamandla amanengi kakhulu. Loba ukhathele uyenelisa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo...